Mi kibanza kinini cane kikaba cubatse n'amatafari harimwo imiryango ibiri harimwo inzu za sugumwe y'abahungu ni yo abakobwa iyo miryango ikaba ifise ibara ryera.

Inzu ya sugumwe yubatse ikaba isakaye n'amabati, hasi hakaba hari ubwatsi bwimeza be n'umucanga, hejuru hakaba hari igicu cera.

Ikibazi kinyuni cane cagutse gikaba kirimwo n'ikibuga bariko barakina umupira w'amaboko hakaba hari inyuma amashuri manini n'ibiti birebire n'abanyeshuri bariko bararorera.

Ikibanza kinini cane gose cubatsemwo amazu atandukanye harimwo ayafise n' amabara yera iruhande hakaba hari inzu yanditseko ubwiherero bw' abakobwa.

Ikibanza kinini cane, kikaba kirimwo uruhome rwubakishijwe n'amatafari, hakaba harimwo ubwiherero bw'abahungu bwo kwihagarika, butonze ku murongo.

Abanyeshuri benshi cane bari mw'isomero bakaba bambaye ubufukamunwa, bakaba bariko bariga ubumenye bujanye nibintu hakaba harimwo n'umwigisha yambaye itaburiya yera.

Ishuri ririmwo abantu babiri hakaba harimwo umwigisha be n' umunyeshuri umunyeshuri akaba afise ikirahuri kirimwo amazi akaba, ariko arayasuka inyuma hakaba hari ikibaho canditseko n'ingwa zifise ibara rituka.

Ni abanyeshure benshi be n' umwigisha bari mu kibanza bakaba bariko barakora ubumenyi bw'imiti bakaba bambaye ubufukamunwa iruhande hakaba hari imiti myinshi itonze ku murongo.

Ikibanza kinini cane kikaba kirimwo amashuri atandukanye ,harimwo ayagerekeranye, akaba asakaye n'amategura, amabati ,iruhande hakaba hari ibiti birebire cane bifise amashami y'urwatsi rubisi.

Ikibanza kinini cane, hakaba hubatsemwo ibombo, iryo bombo, iruhande hakaba hari n'inzu ya surwumwe ifise imiryango ifise ibara ry'ubururu.

Ni ikibanza kinini cane rwose kirimwo imiduga itandukanye hakaba harimwo n'abana bato bagiye kwinonora imitsi. Iyo barabara ikaba yubakishijwe n'amabuye.

Misomero rinini cane rwose ririmwo innyegamo zobatse mu bibaho hakaba hari n'amadirisha hejuru hakaba hasakaye amabati imbere hakaba hari ikibaho cirabura.

Ikibanza kinini cane rwose, kikaba kirimwo imeza ifise ibara ry'ubururu, hakaba hari n'inyegamo zubakishijwe mu bibaho n'ivyuma. Iruhande, hakaba hari ububati burimwo ibitabo vyinshi.

Ikibanza kinini cane hakaba hari ubwatsi bufise ibara ry'urwatsi rubisi, hakaba hari n'igiti c'ikigazi kikiri gito, hakaba hari n'ikengeri. Iruhande hakaba hubatse ishuri rinini cane.

Isomero irimwo inyegamo zubakishijwe n'ibintu bitandukanye harimwo ibibaho n'ivyuma. Inyuma hakaba hari ikibaho kinini cane, cirabura. Iruhande hakaba hari n'amadirisha.

Ishure rinini cane ry'abana bakiri bato ,hakaba harimwo inyegamiro zitandukanye, n'amameza harimwo izifis'amabara ,izitukura niy'umuhondo .

Ikibanza kirimwo ibintu bitandukanye harimwo ikiranga imisi harimwo, igiseke kirimwo amakaramu hakaba hari n'akabati karimwo ibipapuro vyishi; iruhande hakaba hari n'intebe n'imashini kumeza.

Ishuri rinini ry' abana bakiri bato, rikaba ry' ubakishijwe n' amatafari, indani hakaba hari umuryango hubatswe n' icuma, ukaba ufise ibara ritukura.

Ishure rinini cane gose ririmwo amadirisha, harimwo n'ikibaho gifise ibara ryirabura hakaba harimwo intebe nyinshi zitonze kumurongo, akaba atamuntu azicayeko.

Ikibanza kinini cane gose kikaba kirimwo abanyeshure bakiri bato , iruhande hakaba hubatse amashure menshi akaba asakaye n'amategura , iruhande hakaba hari ishamba rinini n'ibiti vyinshi.

Ikibanza kinini cane kikaba kirimwo intebe harimo n'umutaka ufise ibara ritukura hakaba hari n'amamashini atandukanye afotora ibipapuro hakaba hari na kabati kuzuyemwo ibitabo vyinshi cane.

Mu kigo kinini cane gose, kikaba cubatsemwo n'amagorofa y'ishuri, hejuru hakaba hari n'abanyeshuri bakiri bato, no mu mbuga hagati hakaba hari n'abana bariko barataha.

Ikibanza kinini cane cubatsemwo ikibuga kinini co gukiniramwo umupira w'amaboko ,iruhande hakaba hari n'amashuri menshi atonze k'umurongo.

Ikibanza kinini cane kirimwo amashuri yubatse neza ku murongo. Hakaba hari n'ubwatsi bufise ibara ry'urwatsi rubisi, n'amashurwe afise ibara ry'umuhondo. Hejuru hakaba hari igicu cere.

Igihome kinini cane gose kikaba kiriko amatafari, hakaba hari igipapuro gifise ibara ry'umuhondo gicapfyeko ibintu bitandukanye harimwo umupira, intebe, igiti, n'ikibaho.

Ikibanza kinini cane gose, kirimwo abanyeshure bariko barakina, harimwo abanyeshure bakiri bato cane, bambaye impuzu z'ishuri zifise ibara ry'ubururu, iruhande hakaba hari amashuri menshi cane.

Ikaburimbo irimwo abantu benshi bariko baratambuka batandukanye hakaba hari n'igiti kinini gifise amashami menshi iruhande hakaba hari ikigo kinini cane cubatsemwo inzu.

Ishure rinini cane gose, rikaba ririmwo amadirisha afise ibiyo, iruhande hakaba hari ikibaho kinini cane gose c'irabura, kikaba kiriko indomekeranya.

Ikibanza kinini kirimwo ishure, rikaba ryubakishijwe n'amatafari arimwo isima. Iryo shure rikaba rifise umuryango wubakishijwe n'icuma, ukaba ufise ibara ritukura.

Mu kibanza kinini cane rwose kirimwo abanyeshuri benshi cane bambaye impuzu z'ishuri zifise ibara rya mugina hagati hakaba hari abayobozi i ruhande hakaba hari ibiti vy'inini cane.

Amashure menshi yubatse agerekeranye hakaba harimwo n'umuntu ayo mashure akaba afise amabara atandukanye harimwo iry'ubururu ni ry'icatsi kibisi ni ryera.

Ishuri rinini rikaba rishaje cane gose rikaba ryubatse mu matafari hakaba hari imiryango be n' amadirisha afise ibara rya mugina.

Ishuri rinini cane ryubatswe, indani hakaba hari ikibaho kinini cirabura, kikaba canditseko ibintu bitandukanye, harimwo ibiharuro n'imperekeranya.

Ishuri rinini cane rikaba ririmwo abanyeshuri batandukanye harimwo abakobwa be n'abahungu. Iryo shuri rikaba ririmwo intebe zubatswe mu biti. Abanyeshuri bakaba bariko barakoresha imashini ifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ahantu hari imbuga nyini cane iruhande hakaba hari amashuri menshi yyubatse akabasakaye n'amabati hakaba hari n'ubwatsi bw'imeza bukirai buto iruhande hakaba hari n'igiti gifise amashami menshi.

Ni ishuri riri ibujumbura, rikaba rifishe idirisha ryubakishijwe n'ivyuma, bikaba bisize ibara ryera iyo dirisha ikaba irimwo ibiyo bimwe bikaba vyaramenetse.

Mukibanza kinini cane gose kirimwo inzu nini hakaba hari namashurwe atandukanye hakaba hari namabendera harimwo ibendera ryuburundi iruhande hakaba hari ibiti birebire cane

Ishuri rinini cane gose ririmwo abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure ufise ibara ryera ni ryirabura imbere hakaba hari ikibaho cirabura bicaye kunyegamo.

Ikibanza kinini cane gose kirimwo ikibuga gitewemwo ibiti birebire cane bifise amashami atandukanye, harimwo n'ay'icatsi kibisi, n'ay'umuhondo. Iruhande hakaba hari n'amahuri menshi cane.

Ni ishure rinini cane rigerekeranye, rikaba rifise n'amabara yera, rikaba risakaye n'amabati, hejuru hakaba hari igicu cera cinshi.

Ikibanza kinini kirimwo ishure yubatse rikaba rifise umuryango namadirisha afise ibara ryirabura hakaba hari abanyeshure bariko barataha mbere y'ishure hakaba hari amashurwe afise amabara atandukanye harimwo icatsi kibisi niry umuhondo.

Ikibanza kinini cane hakaba harimwo abanyeshuri bariko barataha hakaba hari namashurwe afise amabara atandukanye harimwo iryumuhondo iryicatsi kibisi hejuru hakaba hari igicucera

Ishuri rinini cane rwose ririmwo amadirisha yubatswe mu vyuma i ruhande hakaba hari imiduga ibiri ifise amabara atandukanye harimwo iryoubururu n'iryera hakaba hari n'ibiti vyinshi birebire.

Mu kibanza kinini cane kikaba kirimwo ibiti birebire cane hakaba hubatsemwo n'amashuri menshi atonze ku murongo hagati hakaba hari ibendera ry'igihugu c'uburundi.

I kibanza kinini cane hagati hakaba hari ikibuga kirimwo umucanga ufise ibara ritukura harimwo n'abana bariko barakina hakaba hari n'amazu atatu atandukanye i ruhande hakaba hari n'ibiti birebire.

Ikibanza kinini cane gose hakaba hari n'amashurwe afise amabara atandukanye harimwo iryicatsi kibisi n'iryumuhondo. hakaba hari n'ibendera ry'Uburundi , hakaba hari namashuri manini yubatse mw'igorofa , hejuru hakaba hari igicu cera

Ikibanza kinini cane kirimwo ikibaho kinini gifise ibara ryirabura. Ico kibaho kikaba canditseko imyimenyerezo y'ibiharuro, bikaba vyandikishijwe n'ingwa yera.

Ishuri rinini cane ririmwo intebe n'imeza ziriko ama mashine menshi cane atonze ku murongo, hakaba hari n'akabati gateretsweko ibitabo vyinshi.

Mu kibanza kinini cane kirimwo imicanga iruhande hakaba hari amashurwe afise ibara zitandukanye harimwo iry'icatsi kibisi niry'umuhondo iruhande hakaba hubatse amashure atonze ku murongo.

Ikigo kinini cane kikaba cubatsemwo ishuri ririmwo abanyeshuri benshi hanze bakaba bariko barataha, bavuye kwiga, bakaba bambaye ku mugongo ishakoshi

Ikibanza kinini cane kirimwo urupangu rwubatsemwo amashure iruhande hakaba hari ibarabara ry'ikaburimbo ririmwo imiduga n'amazu impande, hejuru hakaba hari igicu cera.

Ishuri ririmwo abanyeshuri benshi bicaye bakaba bambaye impuzu z'ishuri harimwo ishati ryera n'ijipo yirabura bakaba bicaye ku ntebe z'ibiti.

Iki banza kinini cane gose kirimwo umucanga ufise ibara ritukura hakaba harimwo n'umuduga ufise ibara ryera hakaba hari n'inzu igerekeranye iruhande hakaba hari n'ibiti vyishi n'izuba ririko rirarenga.

N'ikigo kinini cane cubatsemwo amashure atonze ku murongo, hakaba harimwo ibiti vyinshi cane birebire bifise n'amashami asa n'urwatsi rubisi.

Ishure rinini cane rikaba ririmwo intebe zitonze ku murongo, zubakishijwe n'ibiti, hejuru hakaba hari n'amabati. Iyo shure ikaba yubakishijwe n'amatafari, hagati hakaba harimwo ikibaho cirabura.

Mu kibanza kinini cane gose kirimwo abanyeshuri batashe bambaye inyambaro y'ishuri ifise ibara ry'ubururu, hakaba harimwo n'amadarapo, harimwo iry'Uburundi, iruhande hakaba hari n'umuduga, hakaba hakikijwe n'amashuri menshi.

Ishuri rinini cane rikaba ririmwo abanyeshuri bambaye impuzu z'ishuri zifise amabara atandukanye harimwo iry'ubururu nirya mugina abo banyeshuri bakaba bicaye hasi bariko baracapa kuki baho.

Ikibanza kinini cane rwose kirimwo inzu yubatse igerekeranye yubatse n'amatafari hakaba harimwo n'ibiyo bifise ibara ry'ubururu iyo nzu ikaba ifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ikimanza kirimwo ishuri rinini cane ya kaminuza ikaba irimwo abanyeshuri bariko barakora ikibazo bakaba batonze ku murongo hakaba hari n'umwigisha, ariko arabacaungera.

Mu kibanza kinini jane kirimwo abantu batandukanye harimwo abagore n'abagabo hakaba harimwo abanyeshuri bambaye itawuriya ifise ibara ry'ubururu umwigisha akaba yambaye itawuriya ifise ibara ryera hakaba harimo nbii n'amamashini menshi cane banini.

Ni ikibanza kinini cane kirimwo abantu batandukanye harimwo abagabo, abagore, n'abgore bihebeye Imana n'abana. Hakaba harimwo n'abana bafise ubumuga bw'ukudatambuka.

Mu kibanza kinini cane kikaba kirimwo abanyeshuri benshi bakaba bambaye itaburiya zifise ibara ry'ubururu hakaba hari nama mashine menshi bariko barakoresha.

Ishure rinini cane gose rya kaminuza rikaba ririmwo namadirisha hakaba harimwo abanyeshuri batandukanye harimwo abahungu abakobwa numwigisha bakaba bicaye kunyegamwo

Ikibanza kinini cane kirimwo ishure irimwo abanyeshure ba kaminuza bakaba bicaye ku murongo beshi umwe akaba ahagaze akaba ariko aravuga ijambo.

Ikibanza kinini cane cubatswe, indani hakaba hari abantu benshi batandukanye harimwo abana, abagabo n'abagore hakaba imbere bariko barahiganwa.

Ni ikibanza kinini cane gihagazemwo umugabo yambaye itaburiya ifise ibara ry'urwatsi rubisi iruhande hakaba hari ama mashine menshi cane manini afise amabara atandukanye harimwo iryera n'iryubururu.

Ikibanza kinini cane gose kirimwo abanyeshure bambaye impuzu z' itaburiya zifise ibara ry' ubururu , bakaba bambaye n ' inkofero zifise amabara atandukanye harimwo iritukura n' iry' umuhondo , iruhande hakaba hariho ibiti vyinshi.

Ikibanza kinini cane kikaba kirimwo abafundi babiri bambaye itaburiya zifise ibara ryubururu kumeza hakaba hari ubumenyi bwibintu iruhande hakaba hari n'abagisha babiri harimwo umugabo n'umugore.